Kuduraaleen sanyii biqilootaa nyaataaf oolu kan lafarraa fi lafa jalatti biqilu nyaata baay'ee beekamudha. Muduraan immoo midhaan mukaa yookiin biqiltuu irraa kan argamu kan mi'aawaa ta'ee fi muduraan soorata dandeettii fayyaa namaaf bu'uura jechuudha

Hojii jechuun wanta jiraachuudhaaf hojjetamu dalagaa jechuudha. Hojii ogummaa fi hojii ogummaa malee jedhamuun bakka lamattis ni qoodamu.

Sochiin bittaa fi gurgurtaa taasifamu daldala yoo jedhamu, bakki bittaa fi gurgurtaan itti taasifamu immoo gabaa jedhama.

Siyaasni sirna mootummaa biyya tokkoo ijaaruuf yookaan bulchuudhaaf kan qajeelchuudhaaf namoota gidduutti kan taasifamu jechuudha. Siyaasni akkaataa aangoon itti qooddatan akkaataa heeraa fi seerri ittiin hojjatan akkaataa uummanni mirga isaa ittiin argatuu fi kanneen kana fakkaatan gonfachuu kan of keessatti qabatudha jechuudha.

Alaabaa jechuun mallattoo ummata tokko yookiin biyya tokko yookiin garee tokko bu'u, eenyummaa isaa fi maalummaa isaa ibsu, alaabaa jedhama. Asxaa jechuun garuu mallattoo gidduu alaabaatti argamu jechuu dha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti fayyadamnu waan gara garaatiif oolan yoo ta'u, meeshaalee waajjiraalee jechuun meeshaalee garaa garaa keessatti faayidaa garaa garaatiif oolan meeshaalee waajjiraalee jedhamu.

Hoggantoota bebbeekamoo jechuun hoggantoota uummata biratti fudhatama qabanii fi jaallatamoo ta'an, uummataaf bu'aa gara garaa buusan Hoggantoota bebbeekamoo jennaan.

Muuziqaa jechuun sagalee sirna yookiin gurmaa'e tokko ta'ee bashannanaaf yookiin yaada uummata tokkoof dabarsuudhaaf Meeshaalee muuziqaatiin kan taphatamu muuziqaa jedhama.

Hojii jechuun wanta nama tokko humna qaamaa yookiin sammuu fayyadamuun raawwatu dha. Hojii jechuun carraa hojii dalaguu, bu'aa argamsiisuu, jireenya oolchuuf yookiin sochoosuuf guddina dhuunfaa fi hawaasummaa fiduudhaaf wanta hojjetamu dha. Kun hojii jennee ibsuu ni dandeenya.

Meeshaalee addaa addaa jechuun Meeshaalee garaagaraa, waantota fayidaa garaagaraaf yookaan gargaaran Meeshaalee addaa addaa jedhamu.

Hawaasa jechuun gareen uummata tokkoo waliin jiraatan hawaasa jedhamu. Maatii jechuun fira yookiin hidda dhiigaa waliin jiraatan maatii jedhamu.

Siyaasa jechuun sirna biyya tokko dhaabuu dhaaf yookaan ijaaruu dhaaf yookiin gara fuulduraatti sochoosuu dhaaf taasifamu sirni sun 'Siyaasa' jedhama.

Geejjiba jechaan sochii bakka tokkoo bakka biraatti taasifamu 'Geejjiba' jedhama. Konkolaataawwan jechuun wantoota garaa garaa meeshaa, nama fi wantoota gara garaa fe'uu dhaan kan geejibu 'Konkolaataawwan' jedhama.

Kuduraalee jechuun sanyii biqiltoota nyaataaf oolan lafa irratti fi lafa jalatti biqilan garuu nyaataaf itti fayyadamnu jechuudha. Muduraalee jechuun immoo biqiltoota nyaataaf oolan mi'aawaa ta'an muduraalee jedhamu.

Bineensota manaa fi bineensota alaa jechuun kan nyaataa fi geejjibaaf fayyadan mee bineensonni mana keessaa jiraatanidha.

Geejiba jechuun sochii bakka tokkoo bakka biraatti taasifamu geejiba jedhama. Turizimii jechuun garuu daawwannaa gara tokkoo gara biraatti taasifamu, boqqonnaadhaafis ta'ee yeroo dabarsuuf turizimii jedhama. Immigireeshinii jechuun sochii namoonni biyya tokkoo gara biyya tokkootti taasisan immigireeshinii jedhama.

Uumama jechuun wanta nam-tolchee hin taane uumamumaan argame yookiin uumame uumama jenna. Naannoo jechuun bakka ummanni tokko (hawaasni tokko) waliin jiraatu naannoo jedhama.

Geejiba jechuun sochii bakka tokkoo bakka biraatti taasifamu geejiba jennee ibsina. Konkolaataawwan jechuun meeshaa garaagaraa uummata fi namoota garaagaraa fi bakka garaagaraa kan geejibu konkolaataawwan jedhamu.

Amantaa jechuun wanta ijaan hin argine yookaan hin qaqqabanne tokko wanta sana dhuguma yookaan dhugaadha jedhanii amananii fudhachuu ni ta'a gara fuulduraatti amanani fudhachu.

Hojii jechuun wanta namni tokko jiraachuuf yookiin jireenya isaa gara fuulduraa sochoosuudhaaf hojjatu hojii jedhama. Hojiin bakka garaagaraatti qoodamuu ni danda'a. Hojii ogummaa fi maleeyyii ta'antu Jira. Walumaa galatti garuu hojii jedhamu

Ispoortii jechuun sochii qaamaa fayyaafis ta'ee maallaqa argachuuf taasifamu ispoortii jennee ibsuun ni danda'ama.

Bineensota manaa jechuun bineensota mana keessa jiraatan fayidaa garaagaraatiif oolan geejibaafis ta'ee eegumsaafis itti fayyadamnu bineensota manaa jenna. Bineensota alaa jechuun bineensota bosona keessa jiraatan fayidaa garaagaraatiif oolan bineensota alaa jedhamu.

Hawaasa jechuun uummata naannoo keenya marsanii argaman yoo ta'u, maatii jechuun garuu firoottan, abbaa, haadhaa fi ijoollee walitti maatii jedhamanii beekamu.

Faashinii jechuun wanta ammayyaa ta'e kan uummanni yookiin namoonni garaagaraa hordofan wanta ammayyaa yookaan haaraa ta'e faashinii Jenna

Kuduraaleen sanyii biqiltuu nyaataaf oolu kan lafa jalaa fi lafa irratti biqiluu danda'u fayidaa garaagaraa kan namaaf kennu, muduraaleen garuu midhaan mukaa yookiin biqiltuu irraa kan argamu mi'aawaa ta'ee fi fayyaa namaatiif bu'uura kan ta'edha.

Miidiyaa hawaasaa jechuun miidiyaalee hawaasaa ta'anii odeeffannoo garaagaraa hawaasaaf yookiin uummata tokkoof odeeffannoo gahaa ta'e daddabarsan kan akka feesbuukii, tiwiitarii , instaagiraamii miidiyaalee hawaasaa jedhamu